Goynnikko tumu wozanaappe goynnite, yarshshikko tumu wozanaappe yarshshuwa shiishshidi goynnays giiddi woossays giiddi, asaa zigiriiddi, dumma dumma hanennabaa haniiddi, asaaranne xoossaaara asaa gattiya dumma biittaa bollan hanqquwa ehiya asaa qooday corattiis. Hayyanintta maaraa mankkaa eroos.

A"ashsho haachchi giyyay taayoo daruwaa wodhdhiis. Hagappe kase baaggan taani issi xeettu biiran eehido kaattaa ayfee haachchi gaallassan taayoo naa"u xeettu biiraa ekkiis. Bana ba"iis giyoogaa tana ayba lo"idee haachchi gaallasay issitoo issitoo ubba coo injjettees.

Sa'aa bollan asaa naatu qooday daridaagaappe denddidaagan asaa naatu koshshayikka hegaadan daridaagan asaa naati woraa medoossati de'iyo keettaa muliya qeexidi bazzo oottidi banttawu dumma dumma halchchuwawu go'ettoosona. Hegaappe denddidaagan medoossati baqatoosona. Hegee nu wozanaa menttes.

Wolaytta unburshiyaanni luxiddaa nu mottanni betiyaa issi luxanchayi i luxiddo luxettayi,a donaa bilaay,i hasayiowodee,i imiyoo halchoy araa hasayikoo keehi woliqamaa, hagee malalles, kehi wolqama.

Hachi galasappe bagan wolayttaa woga naqaasha gutaray gattido pashikpashikaay sooni otiyaagettaa garenni ottiyagettaa darotta alaxissidi peshisi kehi pashikisidi asaay hagee haachi luqaa luqqaluqqoy lo'ees gidi pe'es.

Asaa naati xoossay immido kahaa go"ettidi baassi de"iyo sohuwa giigissidi loyttidi baasuwa baasidi di"oyi yiidaagee woykko carkkoyi onggenna mala xayssenna mala giidi kasetidi baasuwa baasiiddi dumma dumma koshshiyabaa kunttiichches asaa naatussi diya erayi gita.

Asaa garssan ooso xayidi coo yaanne haa simerettiya yelagay qoodan guuxxennaagaa. Gidoshin hachchi issi eqotay ba garssan oosoy diyogaa mala kessidi qoncciyan yootin keehi ufayttidosona. Hegaappe denddidaagan asay pashkkidi anjjiis. Xoossawu galatay gido!

Asan merettidaba gidiyakko yootin, nashshin wuriichchanashin xoossa imota gidiyo gishshawu nu heeran beetiya maata meray de'iyo mittati yootinkka eta go'ay wurenna. Haattaa woykko nu heera di'uwappe naagoosona. Lo"iya woykko geeshsha carkkuwa nuussi mittatettawu, maatatettawu woykko asaa naatussi qumatettawu hanoosona.

Hachchi gallassan nu moottan denddida karssikarssaa woykko Issoyi issuwara maayettennan ixxidoogaappe denddidaagan issi keettaawaassi de'iya bayzziyonne shammiyo dumma dumma buqurayi beettiyo sohuwa gakkidi daroti bonqqidosona hegee haakko.

Xoossa zarphphiya be'anaayyo issippe biyageeti issippe maayettidi xoommosanawu sohuwa xoomoosanawu biidosona. Sohuwan dumma dumma qohiyabati de'oosona. Hegaappe denddidaagan i aybi hananaakko aybi merettanaakko ta erikke gaada etaara beenna ixxaas. Hayyanintta biyageeti inttena naagite. Iitabi bochchennan,,

Sagga gallassa wolaytta oduwa guttaray asaa pashikkissiidi peeshshees dumma dumma biittaa giddo woykko wolaytta dere asaa garssan haniddabata tumman zemppidi asaassi gattin asay lo'iya odoy gakkoogaappe denddidaagan keehi pashikkidi pe'iis. Pashkisuwaassi waanna gidida sohoy daroto pashkkissees nuna.

Beni asay shankkaw baanaw toora go"ettees. Soon mitta qeranaw kaltta go"ettees. Maataa buccanaw baacaa go"ettees. Hegaanne hega malatiyaa dumma dumma allaalliyaassi dumma dumma mittaappenne birataappe giigissidi go"ettiiddi nu asay takkis. Beni nu asaayyo Xoossay immido eray ayba malaali!

Dere asay denddiidi issi bitaniyaassi zine saaminttan keexxido leemo keettay ayba lo"ees giideti. Urqqaa garssa baggaara goddaa essiidi urqqan caaddidi bolla baaggaara qaassi gaatta maataa kaammidi siiqimmi woottidi yiidosona. Gidikonne aysee sohuwaa giicci dooribookkona. shaffiyaa doonan keexxidoosona. Kase denddo sohuwaa erokkonaa?

Tawu gelennan ixxabay asaa naati mattoyiya ushshaanne mattoyennagaa shaakkidi ereesishin ba bollaassi gimbbiya woyikko dumma dumma go'aa immiyagaa aggidi keehippe daro pashkkana giidi ba kahaa laammidi jabali jabbi giiddi pee'es. Xoosso nuna ashsha wogay diyosawu kaaletta.

Hage aybba palabe! Haga heeran asi dees gaane deena gaane! Heeray nuuge ay milaati ane yelagatto issippe maayettoos denddoos kariyaa suwa kariyaa pitti geeshshidi haga miriqqa nu diyo heerappe denttoos. Haga nu nu heeraa loyttana xaykko aleeqissana xaykko oone yaanay.

Zammaana woykko wodee ehiido asaa naatussi poo'uwa gattiya miishshay woyikko buquray son Karen pozhzhati poo'iyagee asaa naata ayiba ufayissiisha! Xumaaranne poo'uwara gatti xeelliyode xumay haakko giisses. Poo'oy ha'i keehi dari lo'ees.

Issi issi keetta asay maara mankka balichchidaage ba soon dumma dummaban ooyettinekka karissikarssa medhdhidi issi biittaa asaa woykko heeran de'iyaa woykko shooro asaa woppu oottenan ixxiri xiskkissennan galassa peeshshennan woxxisside daafurisside peeshshees. aggite sarotettaynne issipetettay lo''o.

Asawu intte meretaa go'aa qoppi erettisha ane qoppoos maataama meray de'iyo woykko maattaama bonccuwa oyqqada mittati asaa naatussi immiyo go'ay keettaa keexxana giikko, heeran carkkoy lo'iyage de'o giikko, iray bukko giikko, dumma dumma nu heera puulatettawu giikko hagee keehi daro go'aa immees.

Issi wode nu moottan wodee ehido woyikko zammaana miishshatuppe issuwa gididi poo'uwassi nuna daro go'iiddi bettiyagaa asaa naati muumeera suure go'ettennaagaappe denddidaagan daro qohuwa gattiis. Asaa shemppuwa xayissis. Ha'ikka wonttuwa qoppiyode keehi hirggisses. Asay maara go'ettana koshshes.

I bawu biittaa oottidi woykko goyyidi zeridoobay tokkidobay puuti kiyyid woykko mokki kiyyidi ayfiyaa immaanagaa oone oday asayyo, oonee tamarissay? awuppe ekkidona awuppe siyyidoona? oone tamissenan xoossay asassi immido eray haga keena giidi odanaw danddayyenaaga keena. malaalenne!

Wontto gallassay tawu gakkanaagee tawu Laytta gidi uttiis. Wontto nu nu laggetuura halchchi uttido sohoy dees baanaassi giyogaa. Tungga baanawu deettees. Yan lo"iya sohoy de'iyagaa be'idi, yan pashkkidi yaanawu deettees. Yan nuna hirggissiyabay diikko aggidi eesuwara simmiganawu deettees.

Beni issi wode nu biittiyo Toophphiyo kaalettiyaa sintaara diya aawatettay de'iyogeeti hayqqin malaaddo pude kiyidi omarsssi duge woxxiya nu biittee oonatetta qonccissiyagee giddo ginan duge ziqqi kaqqettidi hanin asaa ubba azzaniidi yeekkidi kayyottiidi pe'iddo gallassa.

Hachchi wolaytta gutaan odduwa gattiya macca na'iya aybba lo'ay? A huuphiyan wottido celee, qooriyan wottido gozday, kushiyan wottido migiddoy, kushiyan wottido sagaayoy hegeenne hegaa malatiyabay A maayido bullukkoy wotiddo caamay O aybba puulayis giidetii?

Hayyanintta intte geeshshatettay intte paayyatettayo baaso. Hega gishshayyo inte soon go''ettiyo buqurata geeshshidi go''ettite. intte haattaa uyyiyo, kattaa miyyo saynniya muliyaa geeshshidi geeshshatettan go''ettana xaykko inttena hargge woorajjana danddayees. Hege xaykko hargge inttena woorajjena. giidobaa oosuwan peeshshoos.

I ubba asaa garssan wogay moorettidi de'ees beniiga giddenna asay bason nammissikko kattidi basoon essidi uyanawu maanawu injeshin hegaappe kanttidi ba kiisiyan de'iya marccuwaa harawu aattidi immanawu haraa mizzanawu mizziidi ushiidi deriyan be'anawu asay koyees ubba.

Asaa nataa woyko duma duma buqurattaa issi sohuwappe hara sohuwaa simeretisanawu madiya buquray asaa kehi madiyogadan danoy gakkiko kehi asaa qohessi, danoy gakiyoo wodiyaa nunna xossi bessoppo, kehi yashees, wozannay beikko, ayppe be'oppo, hayttay siyoppo viyoobaa gondorro giisees.

Wolaytta wogaa yettanchchati ayba yexxiyonaa? Etassi de'iya cenggurssaykka eti aattiyo kiitaykka bantta biittee diya siiqeekka ta qoppa ekkiyazan tana kkeehi malaalees. Hegaadankka aattidi bantta oonatettaakka xoqqu oottidi biittee gaxen erettoosona.

Qoppi ekkiyaaba gidikko nu biittaan maaray mankkay hagaadan haniyaaba gidikko yelagattu hagaadan moorettiko nu biitteebaa aagidi hara biitteebaa oraatta gididaba woykko nu mezettibenaabaa ekki yiidi nuunara gattana woykko nunaara issippe woottana giyaaba keena gidikko wontto nugee xayennan agenna giisees.

Nu biittee waanna kattama gidiyaa tungga bittiyoo baada be'anaagee tana ayba amoyees giidetiisha! Nu ubba biidi yaan lo"iyaabata be"iyaako ixxi iitidii nuuyoo injjetana xaayikko aggi ayfiyaa sinttappe baqattiyaakko ayba lo"iishin tana ayba amoyes girettishsha.

Oofa gasuubba moottaappe wolaytta ambbaa hachchi daro asaa caani ekkidi yiya makiinay ogee injjetennaappe denddidaagan daro asaa pude duge shociiddi ehiis. Hegaappe denddidaagan giddon de'iya asay daroy yiillotidi hagaappe sinttan nu ha ogiya yookko giidosona.

Asa ubbay hachchi tookshemppidi hashukkone tawu hagee xoosappe hannis yaagido galassa, hegeekka aybee giiko Toophiyaa carkuwaa naqaasha gattiyagetti hagadan yaagidosona hagaappe kasebaggan baqattida maccane attuma naati nu biiti simidosona giiyo odduwaa.

Wolaytta moottaan beettiyaa damoota deree ayba lo"ii! xooqqaa kiyi be'iyoode biittaa gaxaa gakkaanshin de'iyaa sohota ubbay beettees. Hegaa kanchche giidenna yuushshuwaan de'iyaa doozatikka keehippe lo"oosona. maata meraa maayidi carkkoykka geeshsha carkkoy keehippe lo"ees. He sohuwaa baanawu keehippe amottaays.

Hachi nu heeran issi wodallay asaa buquraa denttidaaga woykko wuuqqidaaga heeraa sarotetta naagissiyaageeti woykko bonchchissiyaageeti worokkona! Qoxxidi naa"antto asa kiyeenaan oottidi biidoosona. Hegaa be'idi hara yelagay loytti tamarana koshshees. Yelagawu aggite suure diccite!

Nu laggetuura nuuni wontto maaladdo guuran denddidi Tunggi baana giidi giigi uttida. Baanayo ogiyaan manddariyo miishshakka giigissida. Tunghan darobay xommossiyoobay de'ees. Hega kanchcje gidenan dishin qohiyabay kiyaneshsha giidii keehi hirggettees. Kiyyiko I awu baane nu?

Asay keettaa keexxanaappe koyrottidi biittaa loytti bookkidi issi malatissi qoxxidi haattaa aybaa giigissidi hegaappe simmi keettaa keexxidoogee keettay eqqidikka ayba lo'ii? Baasoy giigidi gishshawu ayba injjetii? Asaa naatu eray malaalees.

Hachi giyan issi na'iya kare biittappe yiidaara cimma asaa achchan qantta maayuwaa maya hemettiyaro asay be'idi xosso nuna ashsha hagee qa ayba palabee hagee aybba pokkobee nu harasan be'idooge nu biitti yiichchide yagidi hagaa nu meezettibookko hagaa dentta xoossawu yaagidi aggidosona.

Saminttaa naqashshay bessiyoogadan gidikko asaa naati ba geshshatettaa naagenaagappe denddidaagan woykko geeshsha haattaa uyyenaagappe denddigaan dumma dumma hagee woraajjidi de'iyoogaa beesses. Hegaappe denddidaagan payattetaa eqotay hagaadan yaagidi biis. intte soon uyiyoo woykko haattaa tikkiyoo mishshata loyttidi geeshshite yaagiis. Asaa naatussi odin gelenna tenee.

Xossay assasi imiddo aadhiddaa eratettay tana keehippe malalees, hegaappe issoy goshshanchchay wodiya eriddi wode gakiyo sattiyan zeridi tokkidi irray away yiyoo dumma dumma wodiyaa agaa eridi asaa natussi kahay hegaappe denddidaagan dumma dumma muruttaa wodiyan ekees Hegee tana malalees.

Tana malaalidaagee bollaa qaattaa oottidanne bollaa qaatta ottibeenna woykko bollaa minttetuwaa oottibeena asaa garssaan diya dumatettay bollaa qaattaa oottidaageetti keehiippe mino woykko dibbaara doosona. Harggiyara eqqetana danddayoosona, eessuwan cimokkona hegee gitabaa.

Nu luxeettaa goliyan de'iyaa maxxaafa keettaa ta aybippekka aattada siiqays. Darotoobta geliyode uttanawu giigida sohuwaanne qassi asaa sunttan maaran uttida daro naqaashaa demiyoo sohoti de'oosona. Heegaappe dendidaagan uttanawu woikko baanawukka keehiippe tawu injjettiis.

Hachchi galassan asaara soni karssi karssaay merettin maayetennan agada samaariya katamaa ba lageta yan demmada etaara issippe miciidi bayzzidi shamiidi haniyaba hanettiyaba soni hanidaba muliya balada pashkada hegaappe soo simmiyode say saro.

Issi awaa qanttaappe woykko issi ayee gulappe yelettidaa na''u attuma naati ishaantta shin mayettenanni ixxiddi bantta giddon mertiddaa karssi karsan banttaa awassi de'iyaa shoqqaa shaaki ekkidi woga shucha gidduwan wottiddi hagappe killi baggay taga hagappe qommo baggay taga gidosonna, ettaa hannoy nu heeraa asaa ufassibenna keehi azanisissi.

Nu biittan giigana koshshiyaabay hanno gakkanashin giigenan de'iyaabay asaa naatu xeellay issi issi asaa bolla diyaa likkenaage de'es. Hegee nuuppe kichchana koshshees. Hegee borettiya yoho. Asaa naati ba kushee oosuwan dumma dummaba oottidi aqana danddayees. Birata qoxxi giigissiyaageeta likkena xeella xeeliyaa, urqqaa medhdhiyaageeta likkena xeella xeeliya likkenay ...

haachchi nu biitteesi waanna katama gidiyaa sohuwaan wode eehido miishshay daro asaa bollaan daro qohuwaa gattiis. Hegaa siyida haahuwaan mata de'iyaa asaa wozanay keehi kayottiis. Haakko hegaa siyennan aggorkonii.

Sa'aa bollan woykko nu biittan dumma dumma goynno qommoti de'oosona. hegeetikka issoy issuwappe keehi dummatoosona. Gidikkokka issoy issuwa bonchettidi issoy issuwara maadettidi danddayettidi issoy issuwa bochennan de'oosona. Hegaa be'ida kare biittee asayu nu biiteebaa be'idi keehi malaaletees.

Wolaytta sooddo yunbburshshiya qonccissiya malaatay i oonatetta odiyaagee awa yunbburshshiyaagappekka aadhdhidi beettees. luxetta miishshata oyqqiis, uuttay dees, ayfiyaa beettena guuttabata be'anaw woykko pilgganaw maaddiyaa, qassi wolaytta dungguzzaa qooriyaan xaxxiyooga shiishshi oyqqidi aybba injjeti lo''essi giideti.

Sa'aa bollan de'iyaa pilggettay bessiyoogaa maaran gidikko asaa naati woykko meedoosati bantta kattaa banttarkka giigisanawu dandayokkona. Gidikkonne maataama meray de'iyo mittati bantta kattaa bantarkka giigisoosona. Geeshsha carkkuwa asaw immidi xuugeetida carkkuwaa asaagaa ekkoosonna. Ha wogay ubba tawu gelenna.

Haakko hachi galassabay nu moottan aaway ba naa'a wadhdhidi hanini etta garssan meretidda karssikarssay nu heera maara mankkaa diggin saroy baynna peeshsha pe'da asay shabbretidi ya ha simmidi hegaa malla gallassay na'anttuwaa simmi yooppo.

Nu ooso keettaa gadaway hachchi galassan nu ooso miriyayo hagaappe kase bagsn aybbane odennanbhachchi galassan hagsappee sintta bagan neeni haso asa gidakka hagaan oossuwa oottana dandayakka yagiya qonccettaa immiis. Hegaappee denddidagaan oosuwaa oottiya asa ubbay azanawun kummi yiilottis.

Maataama de'iyo immotatti biittaa bollan de'iyaageti geeshsha carkkuwa bantappe asassi immidi asaappe woykko xuugettida carkkuwa garsaappe kessiyaageetuppe banttawu ekkidi dumma dumma bantta qumaa kessoosona. i hagee aybabee xoossaa erawu hoola.

Nu biittee banddiray ayba lo'ii? Heezzu meraykka issoy issuwappe darenna guuxxenna. Maata malay, adil"e ciishsha malay, zo'oy heezzaappe gina gidduwan beettiya saluwan diya xoolinttiya milatiya asaa oonatettaa woykko dere dere asaa issippetettaa qonccissiyageeti ha meray keehi malaalees.

Bonchchetida asi uyyi mattotida oge doonan pude, duge coo simmidi bana kawushshiyooge hege haakko pokkoba! hegappe denddidaagan pude duge simid a kahay maara qopena oottena gishshaw bana kawushshidi coo haassayee, hege haakko!

Wontto biittee sheeray de'iyo yeletay hachchi loyttidi minni oottana koshshees. Baassi koshshiyabaa hachchi giigissidi wontto asa gidanaayyo minnana koshshees. Luxiyageekka ba luxiyosan dumma dumma sohuwan de'iyageeti banttana wontto asa gidanawu giigissikko lo'ees hegee xaykko nu biittee dichchay hirggissees.

Nu heeran de'iya miiriqqaa ubba dentiichidi kolettida dirssaa diridi heeraa pittidi issippe de'iya yelagay issipetettan denddi oottidi puulayikko nu heeray aleeqqidi haraatussi mankkatees, hegee keehi nuna maadees, hegee lo'o qofa.

Kawo oosanchchati woyikko luxettaa golliyan luxissiyageeti banttassi diya eraa shaakkoosona. Ayibanne xibennan banttassi diyagaa aattidi immoosona. Gidikkonne kawotettaa ayisoy eta koshshaa kunttenna. Hegee like? Haakko giigo.

Hachchi galassan kare biittappe wolaytta yunburshshiyaa yiidda imatta ekidi wolaytta guttara wogaa qummay diyoossa ekkbidossona. Yaani miido kaattay kushshiyara ma ma giyagga uyidobaykka huuphiyaa pashkissiyage karettay ayiiba lo'i!

Wolaytta wogaa eraadoonee wogaa gallassi dere asaassi luqaaluqquwa loyttidi makkisssidi aattees. Hegaappe denndidagan dere asay ba de'iyo sohuwan sohuwan pashkiidi pee'ees, ha eraadoonee daro asatun keehi dosettida.

Issi awaa naati ishshantta gididi siiqqettidi issippe daanawu kooshishin hagee tagaa hagee negaa giidi giduwaan zawaa essoosona. Hegappe denddidaagan issoy issuwaa kanttiko karssikarssay ooshshay olaay denddees. Hagee palabaa issi awaa naata giididi.

Haashshukka woggaa gaalla sambbatay gakkiyoode woosa keettaa baanagee ayba lo"ii! Saminttaa soni takkida asay biidi yeexxiidi goodaa bonchchiidi dumma dumma qaalay yoottettiyaagaa siiyidi pashshikiidi saminttaa yiyoogee keehi injjettiyaaba.

Issi biittee aysoy moorettiyo wode ayso mocconaan de'iyaageti dere asaassi de'iya buquraa bantta soo asay issoy issuwara issoy issuwa bonqqiyogee woriyogee dumma dumma karssikarssay merettinne de'oy mooreti agees. Hegaa besopponne sissoppo!

Asaa naati banaa gigisidi, de'iyabba mayidi halchido sohuwa woyko zanaqaa sohuwa biyo satiyan kehippe pashkees, de'uyaba gigetti kiyido goshasi harappe arhiddi betees, achaayi micces, ayfe xeliyagekka, sinttay onnaa tettay mulle ufayttes.

Oottiday bonchchettes ba uluwawu ba shayawu koshshiyabaa kunttanaassi minnidi guuttaa gitaa geennan shaakkennan toochchennan borennan oottida uray wontto asa kiyes. Caammaa qucciya na'aa be'iyode keehi malaales. He caammaa qucciyosaappe denddidi tookki paalla shammana danddayes.